Lii bunti kerr la, bunti kerr yi am na ñaari bunta yu ñuul. Benna bu ndaw ak benna bu ndaw bunti kerr yi lu fa taxaw ab maraal moo fa taxaw.

Lii ab palaas la, palaas bo xamante ni fafu lañuy raxasee ay bool, saa su bool yu kilime, faf lañuy dem raxase xo.

Li kayit la, kayit boo xamante, ni dañ fa binde ay xibaar. Xibaar yi réew yoo, xamante ni doomi réew fofu lañuy jaare xam luy dox ci réew mi.

Lii mbedd la mbeddebo xamante ni daa am garab bu amee xeer xeerbobu fofulaay nit yi di ñew di daje di fa noppaleku di fa waxe sen soxla.

Kibaar bu ñooy jàllale la am nit bu fa taxaw am ñaari telefon yu fa ne nit boobu noonu mu laay woonne jaaree ci yoon boobu moo gena gaaw ci am jot xaalis ak jëli xaalis.

Benne dallala dalla bi am nit bu koy woonee benn loxon dalla bi nak am na xulóoru buñyuul.

Ay togge kaay la , nu ko teg ci neek buñ dee toogee. Togge kaay yi ngi am ay kulur yu werta.

Mbeda la mbedawi ay waruwaa yafa taxaw waruwaa yóoyu ñu ngi am ay kulor yu bula ak yu ñuul.

Gaarab la garaab bo xamante ni mbi ndéef mo koy naangarab boob nu ko teg ci benn palaas bu am kulóor bu weex ak bu wert ak bu nete.

Ñaari diwi yaram ñoo tëddë. Ñu ngi am ay kuloor, bennë bi mu ngi am kuloor bu nétte, kubeer bi mu ngi am kuloor bu sokolaa, beneen bi nak, mu ngi am kulóor bu sokolaa, am benn karta bu weex bu tëddë si seen boor.

Weñ buñ benn la weñ bi weñ bu weex la dañ kodee liggéeye ci neek purneeg bi muna degir.

Ay weñ yuñooy defare nekk, am peer yu fane, ak siiwo ak panu, ak ay feeray yuñ teg ci boori neekk.

Fi palaas su ndoh la, amna ay nit yu fè nëw, di jël galaw, am ay nit yu nëw fi di jala di dem senn sohla.

Ab mbeddala mbedda bo xamante ni yoona fa jaar yoon wëewu ay waruwaay ñoo fay jaar ti dem seeni sox la yoon wi nag ay néek ñoo ko wuur.